Labantwana abancane lezinsuku kuqakathekile ukubana behambesikolo lapho abazafunda khona okwebanga elilingene labo okuqakatheke kibo.

Abantwana abancane kuqakathekile ukubana behambe esikolo bayethola imfundo ephathelane leminyaka yabo ezabancedisa ekukhuleni kwabo lekwenzeni imisebenzi yangekhaya.

Abantwana kulezinsuku sokumele behambe esikolo besesebancane ukubana bayefunda izifundo eziphathelane labo ezizabancedisa ekukhuleni kwabo lanxa sebesezikolo eziphezulu.

Abantwana abancane balelungelo lokubana behambe esikolo bayefunda izifundo eziphathelane lebanga labo ukwenzela ukubana kubancedise ekukhuleni kwabo lanxa sebesiya emfundweni ephezulu.

Abantwana abaseminyakeni emine sokumele bahambe esikolo bayefunda izifundo eziphathelane lebanga labo kukhona zizabancedisa ekukhuleni kwabo .

Sekukhona abantu abafunda beqeqetshele ukubana bancedise abantwana abancane, babafundise izinto eziqakathekileyo, njengokubala njalo lokuqamba imibala etshiyeneyo.

Abantwana abancane kumele bahambe labo esikolo bayafundiswa izifundo ezisebangeni labo. Abanye bayafundiswa ukubala amabala atshiyeneyo lokuqamba imbala etshiyeneyo

Abantwana bahlezi ezindlini zabo zokufundela. Balinde ukuthi ababalisi babuye bazobafundisa, babanike imfundo ephathelane lebanga labo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancani bahambe esikolo bayefunda izifundo ezihambelana leminyaka yabo .Ngoba kuyanceda ekukhuleni kwabo.

Abantwana abancane nxa besesikolo bayaphiwa ukudla ukuthi badle basuthe bafunde izisu zigcwele njalo benelise ukubana abakufundayo bakuzwisise.

Abantwana abesemfundweni yaphansi kuqakathekile ukubana bengafunda behambe beyedlala ukunzela ukubana baphumuze igqondo ezintweni ezinengi abazifundayo.

Abantwana abasemfundeni yaphansi balakho ukuphiwa ukudla lesikhathi ngesikhathi sokubana badle ukwenzela ukubanai bancedise labo ababuya ezindilini ezingela kudla.

Lezinsuku abantwana besikolo sebefunda ngezinto ezinengi ezitshiya tshiyeneyo langezivalo zembodlela sezisetshenziswa ukubala esikolo zisetshenziswa ngabantwana abancane.

Abantwana balezinsuku ebasemfundweni yaphansi sebefundela ezindlini ezihlanzekileyo njalo eziyenza isqiniseko sokubana abatholi imikhuhlane.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bafunda behlezi emabhentshini ukwenzela ukubana benelise ukuthi bancedisane nxa kukhona abangakuzwisisanga.

Abantwana abasemfundweni yangaphansi basesikolo balanda ukuyafunda izifundo ezitshiyeneyo ezingabaphathisa empilweni yabo kusasa.

Kuqakathekile ukuba abantwana besikolo bafundiswe ngokuhlanzeka njalo babekwazi ukuthi izitsha abazisebenzisileyo ukudla ziyageziswa zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abantwana abasemfundeni yaphansi bafunda behlezi emabhentshini njalo belamatafula lapho ababhalela khona izinto abazifundiswa ngababalisi babo.

Abantwana sebehamba ezikolo bebancane. Behambe ukuyathola imfundo ephathelane labo njalo elingana leminyaka yabo ukubana ubancedise empilweni yabo.

Kulezinsuku abantwana abasemfundweni yaphansi labo sebefundiswa ngokuqakatheka kokusebenzisa omakhalekhukhwini ngoba kuyibo abazabancedisa ezifundweni zabo

Abantwana abancane sebefundiswa izinto ezitshiyeneyo esikolo lokusebenzisa izinto abazithola endlini ukubana benelise ukuthi balungise amabhola okudlalisa

Abantwana abancane kuqakathekile ukubana behambe esikolo njalo izindlu zabo zokufundela kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukubana labo behlale behlanzekile.

Abantwana benfundo yaphansi ,sebefunda izinto ezinengi ezitshiyeneyo .Njalo sebefunda lokubana bezibhalele bodwa ezingwalweni zabo.

Ezikolo zabantwana abancani kumele kube lotshani oluhlaza tshoko njalo izindlu zabo zokufundelwa kumele zipendwe ngamabalala emihle khona abantwana bezajabulela ukuya esikolo

Abantwana abasemfundweni yangaphansi sebefunda izifundo ezinengi ezitshiyeneyo njalo eziphathelane lebanga labo ezizabancedisa ukubana baqhubekele phambili ngezemfundo .

Abantwana abasemfundweni yaphansi bayaphiwa ukudla ukubana badle basuthe besebefunda bekhululekile ngiba bevela emakhaya akhatshana.

Abantwana abasezikolo zemfundo ephansi sebephiwa ukudla ezikolo ukubana badle ngoba abanye basuka emakhaya akhatshana njalo basuka bengatholanga okokuthi badle.

Abantwana bemfundo yaphansi sebefundela emaklasini amakhulu akhiweyo haba mahle ngoba okumele befundele endaweni evikelekileyo.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu sebefundiswa izifundo ezinengi ezitshiyeneyo .Lezo izifundo ezigoqela ukusetshenziswa kwama computer ebangeni elibalingeneyo

Abantwana bemfundo yaphezulu bayafundiswa ukubana basebenzise imitshina etshiyatshiyeneyo ehambelana lezinto abayabebefuna ukuzenza nxa bangaqeda isikolo.

Abantwana besikolo abafunda emfundweni yaphezulu bafunda begqoke izingqoko ukwenzela ukuthi kubelula ukuthi abantu bebekwazi ukuthi bafunda kusiphi isikolo

Abantwana bafunda begqoke ama mask njalo bevule izikhala phakathi ukwenzela ukuthi bengathelelani umkhuhlane othelelwana ngokuthintana

Abantwana emfundweni yaphezulu bayafundiswa ukuthi benelise ukusebenzisa imitshina etshiyatshiyeneyo lama khompiyutha.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo ,njalo bayafundiswa izifundo eziphathelane lokusebenzisa izandla zabo ukuze baziphilise kusasa.

Abantwabna abasemfundweni yaphezulu bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo, njalo bayaqeqetshiswa ngamisebenzi yezandla ezabancedisa nxa bengakatholi umsebenzi bengaqeda iskolo.

Abantwana bemfundo yaphezulu sebefundiswa izifundo eziphathelane lokusebenzisa izandla. Abanye sebefundiswa ukupheka besebenzisa izitofu zamagetsi.

Abantwana bemfundo yaphezulu balezindlu lapho okumele bayefunda khona izingwalo ezinengi ezitshiyeneyo ezingabaphathisa ezifundweni zabo, ukubana baphumelele kuhle.

Emfundweni yaphezulu, abantwana bayafundiswa ukubana basebenzise imitshina etshiyeneyo, bebekwazi ukusebenzisa lamakhompiyutha.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu sebefundiswa ukusebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo ezabaphathisa ukubana nxa sebeqedile isikolo bayisebenzise ngobuqotho.

Abantwana emfundweni yaphezulu bayafundiswa ngemisebenzi yezandla engabaphathisa nxa sebekhulile sebeqedile isikolo njengokukanika izimota ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku abantu abasemfundweni yaphezulu bafundiswa besebenzisa izinto ezitshiyeneyo. Eziyizo ezingabancedisa ukuthi bakhumbuke into abazifundisiweyo.

Abantwana basenfundweni yaphezulu , bayafundiswa ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo. Njalo bayafundiswa ngezempilakahle lokuqakatheka kokuthi umuntu ahlale ehlolwa ngazo zonke izikhathi.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu. Bahamba esikolo begqoke izigqoko, ezenza ukubana abantu benelise ukuthi batsho ukuthi abantwana bakhona bafunda kusiphi isikolo.

Abantwana abenza izifundo zaphezulu, bayafunda okwebanga elithile , besekuthi nxa sebefikile besebe bhala imhloliso ukuba badlule beyephambili.

Abantwana bemfundo yaphezulu bafundela ezimdlini ezimdle njalo ezivikelekileyo ukubana baqede isikhathi sabo sonke ezifundweni zabo.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu kumele bahlale bebala izingwalo ezitshiyeneyo ngakho ke balezindlu lapho abafunda khona ezingabangwa umsindo

Abantwana bemfundo yaphezulu, sebefundiswa izifundo ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye zezifundo abazifundiswayo ngezezandla, ukubana benze ukusebenza ngezandla zabo.

Abantwana bemfundo yaphezulu bayayenza izifundo ezitshiye tshiyeneyo , eziqakathekileyo njalo empilweni okuzabancedisa kusasa sebeqedile iskolo.

Abantwana abanengi sebehamba ezikolo bafunde baphumelele baze baye fika emfundweni yaphezulu. Yikho osekubancedisa empilweni yabo

Abantwana abasemfundweni yaphezulu balokuhlangana endaweni eyodwa lapho ababalisi babo abafika khona babanike izimemezelo zosuku.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu bafundela endaweni ezihlanzekileyo njalo ezinhle kakhulu ukubana bafunde kuhle bengabi lento ebaphambanisayo.

Abantwana besikolo ,abenfundo yaphezulu. bayafundiswa izifundo ezitshiyatshiyeneyo. Bayafundiswa langezinto eziphathelane lezenkolo.

Abantwana bemfundo yaphezulu bahamba bengamaqembu atshiyeneyo okubana bancedisane ngemisebenzi yesikolo njalo kungabi loyehlelwa yingozi ehamba yedwa.

Abantu abasemfundweni yaphezulu bafunda bebanengi ekilasini eyodwa njalo bafunda besebenzisa itecknology enengi etshiyeneyo engabancedisa ezifundweni zabo.

abantu abasemfundweni yaphezulu bafundela endaweni ezinhle njalo okutholakala khona ama steps ngoba ezinye indawo ziyabe ziphezulu kumele behambe ngama steps

Abantwana bemfundo yaphezulu bahlala ngendlela yokuthi umuntu obafundisayo abe bona lohlezi emuva abanye bayabe behlezi phansi abanye behlezi phezulu.

Abantwana bemfundo yaphezulu bayafunda ngezifundo ezitshiyeneyo ezingaba ncedisa empilweni yabo. Abanye njalo bayafundela ukubana babe ngo dokotela ukuze bancedise abagulayo.

Sokukhona izikolo ezakhiweyo zabazinhle. Lapho okufunda khona abantu abathe ukukhula mbijana. Abafundela izifundo ezinengi, ezitshiyeneyo.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu bafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezikolo zabo njalo bafunda begqoke izigqoko kabagqoki amayunifomu.

Izikolo zemfundo yaphezulu zakhe izindlu lapho abafundi abayabe befunda behlala khona ukwenzela ukuthi bangahambi amabanga amade

Abantwana abakumfundo yaphezulu balezindlu lapho abahlala khona ngoba inengi labo liyabe livela khatshana.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu sebefundiswa izifundo ezitshiyeneyo ezingabancedisa empilweni yabo kusasa njalo abangenelisa ukubana baziphilise ngayo.

Abantwana abasemfundweni yaphezulu bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ezibancedisa empilweni yabo njalo bayaqeqetshiswa ngezinto eziqakathekileyo ukubana baphile.

Abantwana asebethe bafunda baqeqetsha ezifundweni zabo bahanjiswa endaweni okuthiwa Yunivesithi lapho abahamba beyofundela umsebenzi etshiyeneyo abazayenza sebeqede isikolo.

Odokotela balokufika endaweni zemfundo ephezulu ukubana bancedisane labantwana besikolo ngokwezempilakahle njalo bebahlole ukubana baphilile kahle.

Emfundweni yaphezulu bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo njalo bayafundiswa ngokuqakatheka kokuthi imithi esetshenziswa ezibhedlela igcinwa njani ukuze abantu bengalimali.

Abantwana abafunda emfundweni yaphezulu bafunda behlala khonapha esikolo, ezindlini lapho okulemibheda khona, ukwenzela ukuthi bengahambi ibanga elide.

Ezikolo lapho okufundwa khona imfundo yaphezulu akhona amabhakane afakwa endaweni ezinengi ukuvezela abantwana besikolo ukuthi baqonde ngaphi nxa bezoyenza izifundo zabo.

Emfundweni yaphezulu kukhona inkudla ezakhelwe ukubana abantwana abasemfundweni yaphezulu bahambe bayedlala imidlalo etshiyeneyo ngesikhathi semidlalo.

Izikolo zalezinsuku sezakhiwe sezilendawo okuhanjwa khona ezifakwe isamende phansi njalo futhi sokule zindlu ezigadeneyo.

Abantwana abasezikolo zemfundio yaphezulu bayafunda izifundo ezitshiyeneyo njalo, bakhona abafunda izifundo zokuba ngabodokotela besebenzisa imitshina yezibhedlela.

Emfundweni yaphezulu kulamabhakani atshengisa abantwana abafundayo ukuthi indlela ingaphi njalo baqonde ngaphi nxa befuna ukuyakwenye indawo